Demba besa maata mishe eqida miizati dorsatine eta miyera kaseka toora kushen oykidi eqida daro cima asati de'osona.

Gita issipe oykidi kexetida botha qalamen kexetida poqe kethay de'es he poqe ketha yushorakka daro ogeti dosona

Kehippe daaro asati dungguza qoppe woththidaynne dungguza shurabbe mayidayti issippe uffaetishe guffishe kushshen wancca issoy oykkidi de'essi.

Qalamen kexet tiyetida ketha gidon xaraphe yuushon utid de7iza issi medho mayo mayida ade asat dosona.

Demibba bessani utidi deyiza bee sinithani torra essidi dunguza qobeka wothidi utidda darro cima ade asayi dossona

Keeththa giddon keehi daro issi medho oyde de7ees. He oydezan uttidi de7iza daro asati waraqatan xaafishe uttidosona.

Maata keeththa sinthan huphen dunguza qaccidi dunguza kootenne dunguza sure maydi maahe ite maydi galbanne tooranne gundale oykkidi eqqida heedzdzu adde asati doosona.

Keehippe dalga keeththa giddon oyde bolla uttidi deizanne eqqidi deiza daro macanne adde asay doosona.

dunguza qoobe huphen wothidi dunguza kootenne sure gixxidi ba kushan tooranne maata oykkida daro dere cimati doosona.

Be huhphen sharbe qaccidi lax sharbeza may'dikka deiza issife shiiqidi naa idimmidi eqqida macasati doossona.

Qalamenti yettida qorqoro keeththa karen be uphe bolla dunguza qoope woththidanne dunguza pooxa maydi toorakka oykkida heedzdzu cima aaddetido

kuwaase denban dunguza shurabe may7di dunguza qoobe huphen wothidi yexishe kushe baqqishe diza daro yelaka attuma nayti doosona

Maata keeththa sinthan be kushen tooranne gondale oykkidi dunguza may7di maahete be bolla qachidi eqqida heedzdzu adde asay doosona.

makina ogera hudenne duge hamettishe deiza asatinne makinay doosona xanxan qasse gita gita pooqe keeththati de7oosona

Issi huphera puulumida bo7a cima aaway zo7ofo xamaydi be kushen toora oykkidi daro yela ga nayta gaththan eqqides.

Simnton keexettida keeththa miiyera siminton ooththettida karen salpera eqqidi deisa daro yelaga attuma nayti doosonna.

Gita denba bessan ba kushen toora oykkidi maataka oykkidi dunguza kootey dunguza pooxanne dunguza qoppe wothida cima asati dos

teehippe lo7iza pooqe keeththan maburaatey xompishe de7ees keeththa sinthan gita gita mithatinne issi makinay eqqidi deees

Denbabessakaren huphen shaashe qacidi sharbe may7di uttidi shaashsha shaayishenne qorishe diza macasati doosona.

Gita keeththa sinthan dunguza qoobe huphen woththidi dunguza kootenne sure may7di iza bollaka gaabe may7di issi kushen tooranne issi kushen maataw ekkida daro dere cimati doos.

Gita keetha yuushon qeri qeri keethati de'osona. Izappe cadets qase gita dalga woray de'es.

Gita dalga ogen shiqid issipe eqida keehippe daro asat dosona. He ogeznka mabiratey xompishe de'es.

Keeththa giddon booththa shurabe mayidi dunguza pooxa qoodhen halidi durishe diza nam'u adde nayti doosonna

gita keeththa karin ba kushen toora oykkidi gondalekka oykkidi huphe bolla dunguza qoobe woththidi dunguza may7okka may7di eqqida daro asaydo

Booththaninne karetha qalamentiyettida issi adussa pooqe keeththay deees keeththa sinthanka bayndiray kaqettidi dees

Sharran dasetidayissa garisanne adhi adhi diza miththaa Ku'a garssan uttidi de'iza Cora maccane adde asati doossona.

Qalamen tiyetida keththa gidon daro zoo' qalamen tiyetida oydeti deo'sona, he oydeza uttidi xafishe dee'za daro cega asatine adeti dettes.

Boththa sharan kamettidi de'iza keththa giddon sinththara uttida dungguza booththa may'ida macanne ade asatti de'ossona.etta sinttankka booththa dharaphe bettes.

Boththa qalamen tiyetida keththa giddon kehiipe gitta xarpheza yushon be dawtare dawtare kessidi xaffishe uttida darro assay de7oosona

Keeththa gidon be huphen dunguza qophe wotidi botha dunguza qalamera diza shurabe maidi mayigiraphone oyiki eqida issi yelaga nay des.

Gita adarsha keetha gidoni daro oydeti de'esi, he oydeza bollaka utidi de'iza daro cega ade asatinne cima asayi dosona,

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon oyden uttidi deiza issi zo'o koote may'ida aarissa addey ba kushe xaraphen wothidi deees

charan keexettida keeththa garsan dunguza qobe woththidanne dunguza shurabe may7ida daro ceega asatinne maca asati daroy doosona

keeththa giddon maburatey xompishe de'ees he keeththan oyde bolla uttidi de'iza be sinthan xaraphen tophiya bayndera woththida asay doosona

gita dalga keeththa giddon issimedho oydey daroy deees he oydezan uttida yelaga macanne adde asati doosona

Xuma ketha gidon bota qamise ma'da karetha poxa bolara maydarane bota mayo ma'di diza issi adera qeri na'ara dosona.

Giita miththa garssan deiiza oggen issi azinara machchira be naytta maccane ade qeeri naytta kushshe kushshe oyqidi eqqida.

Issi medho boththa qamise miyiza hezhzhu maca naytinne issi medho mayida shurabe awaara naa'ra dosona

Issi medho zo' kote mayidi eqida ichachu cega adeti deosona eta guyeraka eelo haththay gitay betes.

Botha qamisse mayadda botha sharbbe qacheda darro assatinne ettara eqidi darro ade asssati deyossona

Botha gabe mayidi dunguza qobbe hupheni wothidi dunguza kotekka mayidi diza darro assayi mithani tama oyithidi eqidosona

Be huphen bota naxala mayidi bota qamiseka mayidi issippe utidi eqidi diza kehippe daro mac'a asati dosona

Be huphe bola sharbe gulontida qamise mayidi issipe shiqi eqida daro mac'a na qeri betosona.

denba bessan daro shuchchati de7oosona etappe he baggara qasse guutha guutha diccishe diza mithakinne maatati beettosona

gita maata keeththay qommonne xaderakka guuth maata keeththay deees he keeththa sinthen issi addey huphen dunguza qoobe woththidi eqqides

Keeththa sinthan istri makinay eqqididees makina miyera qasse booththa qamise mayda nam'u macasara etara eqqida nam'u addera deyoosona

Be huhphe pixada laallidi eqqidi de'iza booththa laxana may7di qamisekka may'da nam'u macasatara issi be huhphen qoobe woththidi booththa gaabe mayda addera doossona.

keeththa dan'on maburaatey xompishe de'ees hessan qamise mayida nam'u qeeri maca nayti idimetti eqqidosona

Keeththa giddon behuphenqace qacidi uttidi urqara eqa medhishe deiza nam'u macasati doossona.

heeththa giddon dirsan issi dorsey dawus izi mataraka salfetidi eqqida daro qeeri nayti de7osona

gita dalga aykoy baynta xura bessara emettishe issife pude beyiza daro macanne adde asati de7oosona

issi medho booththa qamise may7di karen kushe kushe oyketidi eqqida heedzdzu maca nayti de7oosona

Kehipe lo'iza ketha gidon worqa daniza oyde bola utidi tobetishe diza issi c'ima ayora issi adera dosona.

horphille denban keehippe gita horphilley issoy eqqides iza xanxara daro asati eqqidi de7oosona

keeththa giddon oyden uttidi xaafiza issi addeynne iza guyera eqqidi deiza issi polisenne nam7u hara asay doosona

Gita dalga keeththan daro oydey deees he oydeza sinthan eqqidi de7iza issi medho karetha mayo mayda daro macanne adde asay doosonna.

keeththa giddon uttidi deiza nam7u ceeygadeti doosona eta guyerakka dumma dumma qommo bayndiray deees xaraphe bolla issi kuwaaseye uttides

keeththa giddon eqqida daro nam7u qommo bandirati deettes heta sinthanka uttidi diza nam7u addenne eqqida nam7u macasati doosona

Denba bessan daro biratati eqidinne bolara gedde ha oyqetidi dizayissa sinthan iss adey eqidi des

heehippe lo7iza wulan wulay dizanne siminton direttida gita gita pooqe keeththay deees keeththa miyerakka maburaate shuboy bee

Bazzo bessan zumay dees. He zumappe garsara diza bessan cuuway cuu7ishe dees. Nam7u adde asatikka iza matan eqqida.

gita denba gade giddon nam7u mashiney eqqidi de'es he denbazan diiccishe de'iza maatay beettees yuushozikka siminton direttidi deees

Keththa giddon siminton ooththettida bessan gitta madabarara dhileynne dhileza bolla zayttey daroy de'ees

Keetha gidon be sinthani Gita nam'u xafetida waraqata esidi guyera issippe shiiq eqida daro asay dosona.

Geeththa giddon eqqidi diza nam'u bandirata giddon oyden uttidi daro maykiraponen haasayishe diza issi ceeygadey dees.

Qarxan keexettida keeththa giddon dunguzara diza qamise may7day dunguza pooxa huphen qaccidi uttidi kath miza daro macasati doosonna.

missi zo7o kootenne zo7o sure mayda oyde bolla uttada xaraphen uttida komputere bochchashenne silke haasayshe diza macasiyada

Keeththa giddon miicettidi deisasan amaratho xuufey xaafettidi dees iza sinthen booththa shurabe may7di mayqirafoone kushen oykki eqqida aarissadey dees

keeththa karen eqqidi de7iza daro motoreti doosona keeththa sinthara gede keeththan geliza daro asati doosona.

Miththa garissanni uttida laxana mayida maca asati de'osona ,eta sinththanikka yaarikanera zayiteyinne madabara kumeththa daro uttides.

Gita dalga kethan daro cugan utida xarapehyine daro oydeti de'osona, xaraphe bollaka bootha poxay hiixetides.

Gita siminitora medhdhitida besanni issi medhdho qofe, issi medhdho sure ,issi medhdho kote mayidi issippe shiqqi eqida daro ade asayi dosona.

Gita pooqe keeththa garsan eqqidi deiza issi makinay de7ees iza sintherakka dalga makina ogey de'ees.

Keeththa giddon issi medho daro zo'o oydey de'ees he oydeza bollaka uttidi deiza asay issi medho may'o may'di doosona.

Kethta giddon eqide de'za kareththa ambasader mayida asatenne hara medho mayida c'ega addet de'osona.

Keehippe adusa bootha qalamen tiyetida pooqe keethay de'es; he keetha sintheraka gita gita miththati betosona.

Booththa qalamen tiyetuda keeththa giddon maburate gitayi xomipishe deyesi he kethanika ba kusheni ababa oyik eqida cegga adeti dossona..

Demba bessan buro dicishe diza guutha guutha maatay de'es. Izappe he bagara Gita Gita mithaynne daro Gita Gita pooqe keethay de'es.

oge duunan eqqidi de7iza ceega adde asati doosona; eta guyerakka makinay pooqe keeththay beettees; etikka suussa qanxxishe eqqi doosona.

Giita simnton keexettida keeththa karen eqqidi diza daro asaynne sinthan diza ogera pudenne duge hamettiza asay beettosona.

Zo'o qaalaeni tiyettida gita pooqe keethay deees iza matan qasse gita gita boro diccishe diza mithatinne mela maatati dosona

booththa qalamin tiyettida daro matan matan keexettidi de7iza pooqe keeththay deees he pooqe keeththa sinthan issi medho ambasadere may7ida asay eqqida

keeththa giddon daro oydeynne xaraphey deees xaraphe bolla warqatay komputereynne iskirtoy beettees.

Keehippe gita keexettishe deiza wooqe keeththay de'ees iza matanka eqqidi xeellishe deiza daro macanne addeasay du.

Booththa qalamentiyettida lo7iza gita pooqe keeththay deees he pooqe keeththa sinthan eqqidi de7iza asatinne issi tophiya bandiray kaqetidi de7ees.

gita dalga denba bessan ooththettida makina ogeynne dabaabay deees iza yuushorakka hamettiza asatinne keeththay beettees

adussa xarape yuushan uttidi deiza daro macanne adde asati doosona he keeththanka mabrate eexishe deees

Gita dalga keeththa giddon uttidi diza keype daro macanne adde asay doosona eta sinthanka diza xaraphe bolla dawutarey beettees.

Keeththa karen issippe shiiqidi eqqida daro macanne adde asay doosona. Eta sinthenka issi ceega addey bandira woththishe eqqi dees.

Gita gita hooqe keeththati matan matan keexettidi doosona eta giddora de7isa ogen booththa shurawe may7di tophiya bayndira kushen oykkidi diza daro asaya.

Gita dalga demba bessan issipe eqqidi de'iza daro adde asatinne issi macasiya de'oosona.

Kehipe addusa xariphe bollani hathe hayilanideta wothidi uttida issi medho dunuguza poxxa mayidda macca assayine ade assayi dossona.

Akime ketha gidon na edimidi utida issi c'ega adene iza sintan yada na bochashe diza issi mac'asiya deyawus.

Akime kethan Botha kote Mayida Ichachu akimetinne issi macasiya utada deyswus

keeththa giddon issi be ayfe bolla manaxire woththida cee gadey deees iza sinthan diza xarapphe bolla wancay daro warqateynne mobayley deees

Keeththa giddon oydden uuttidi kushshen iskirtto oykkidi xaafishe dizanne uuttidi mela de'iza heedzdzu adde asati de'oosona

Gita mitha garsan warqata oykkidi eqqida issi orde macasara issi addera de'oosona eta sinthenka issi addey eqqides.

Geeththa giddon eqqidi diza issi booththa koote may7di ayfen manaxire wothida aakimenne isti ceeyga aaway beettosonna

Keeththa karin de iza gita mitha garsan kushen warqata oykkidi issife eqqidi diza nam7u yela gaddeti doosona

Qorqoro medhetidi dizayssa gaaththara heemettishe biza issi medho pooxa mayida daro macanne adde asati deyoosona.

Keehippe adussa xaraphe yuushon uttidi deiza daro macanne adde asati doossona etappeka issoti issoti paranjakko

Keeththa giddon be kushen maykirapoone oykkidi karetha kootemaydi eqqidi haasayishe de iza issi aarisa qanth adey deees.

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon booththa koote mayidi xaraphe bolla ushsha sinetanne saanen katha woththidi de7iza asay dos.

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon nam'u addetinne nam'u macasati xaraphen diza keeke qanxishe de7oosonna.

Keeththa karin de7iza mitha garsan ba kushen warqata mici mici oykkidi ekkidi de7iza daro macanne adde asay doosona

keeththa giddon oyde bolla yuuyidi uttidi de iza daro ceega adde asati de'oosona

Dhalley bayzettiza keththan kehippe daaro dhaleti bettossona ettaka eqqidi xellishe deiza ceega adde asatinne issi maccasiya deossona.

Demmba gade giddon adhi adhidi diccishe dizza miththati doosona he gadezan dungguza poxxa qodhdhen wothida nam'u addetinne issi polisey doosona.

Goyetid de'iza keehippe demba gade bollan Gita mithay Des, Mitha garsan eqid issippe hasa'ishe de'iza hezdzdu adetinne issi macasiya dosona.

oge bollan xuufey xaafettin eqqida issi warqatay mitha bolla deees he ogezas ushachchanne hadirsa baggara asa keeththati do7osona

shuchchan direttida dirsay de7ees iza sinthara pudenne duge emettishe de iza daro asay doosona he gi bezanka gita gita mithati beeto

Keexettishe de7iza pooqe keeththa uphen kezi eqqidi be silke bocshechishe eqqida daro yela ga nayti doossona

makina oge duunan haaththey biza bessan diza iita pitti kessizayssatinne qass asi hamettiza bessafe pittizayssati daro asay doosona

bita pooqe keeththa sinthan eqqida issi makinaynne sinthara diza ogen pudenne duge imettishe diza asay doosona

Akime keeththan oydan uttidi deiza issi ceey gadera iza miyera qasse eqqidi deiza aakimeynne hara asati doosonna.

makina ogen eexxishe diza daro maburaatey deees he maburaatey eexxizayssa garsan eqqidi haasayishe deiza daro asay doosona

Keheeppe denbabessan dirsan direttida gibbezan daro pooqe keeththati beettosona heessanka gita gita mithatikka doossona

Zo'o qorqoron kamettida booththa qalamera tiyetida darro keeththati matan matan keexettidayti beettosona eta sinthanka daro ababati deettes.

gitadalga aspalte oge xanxan siminton medhettida wulay de7ees iza matanka gita gita mithati beettosonna

Keetha gidon ba kushen waraqata oykada, ba ayfe bolla manaxire wothada, bootha mayida Issi naya daws.

Mastotenne shuchan kexetida ketha sintan issi medho may'o may'idi issipe eqidi diza daro mac'ane ade asati dosona.

boochcha qalamen tiyetida keeththa giddon uttidi komputeren xaafishe diza issi aarisa addey de7ees

Hayssa pooqe keeththa sinththan issi medha mayo mayidi eqqida maraqetiza tamaaretinne etta gidon ambasader mayida ceega addeti doosona.

Dita dalga keeththa giddon issi medho may7o mayda daro macanne adde pooliseti de7oosona eta sinthanka hayllande hayllandey deees

Qorqoro keeththa karen eqqidi de'iza issi zo'o koote maydadeynne issi karetha koote mayda addey beettosona.

booththa qalamen tiyettida keeththay deees keeththa karanqasse smatan matan toketidi diccishe diza mithay deees

keeththa giddon ba kushen warqata oykkidi issife shiiqidi eqqidi diza daro polisetinne hara asati de7oosona

Sharafa giddon man'ishenne akafan basidi fitishe de'iza daro mac'anne adde asati de'osona.

Ogge duunan eqqida issi makinay deees he makina bollaka iita pitti shiishshidayssa qolishe dizayssatinne pittiza adde asay dossona.

Kushen pito oykkidi ogeza pittishe de'iza keehippe daro macanne adde asati de'oosona.

Oge bolla eqqidi de7iza makinan eqa caanishe diza macanne adde asati deyoosona.

Hoge doonan eqqidi deiza daro makinati de'oosona eta guyerakka iita baasishenne geesshishe diza daro asay doosona.

makina oge bolla be uphenuphen issi issi fito oykkidi fittishe deiza daro macanne adde asay doosona

Makina ogeza piton pittishe deiza be huphen qace qaccidi sharbe may7di pito oykkidi pittishe eqqida macasati deyoosona.

Gade giddon diza sharafata akafan baasishenne geeshshishe diza macanne adde asati deyoosona.

Giththa demba makina oggera piththon pithishe yizza daro assathi deo'ssonna. He oggeza xanxankka foqqe keeththay bethess.

makina oge bolla diza iita pitora pittishe deiza maca asatinne adde asati doosona issoti issoti shiiqi eqqida

Makina ogera botha shurabe mayidi motore etidi lagishe diza daro asati de'osona.

phorqoro keeththa garsan cee gadetinne be7o phendungu za qoobe woththidi booththa gaabe may7di eqqida cima aawati doosona

Dunguza koothe dunguza pooxa issi medho mayidi eqqidi diza daro ceega adde asay doosona; etha guyerakka daro asay beeththoosona.

be hupphe bolla xaaxetida qoobe wothidi issi guufe kushen oykkidi booththa qamise may7di issife eqqidi deiza daro addeti doosona

keeththa karen dunguza koote maydi nne dunguza pooxa maydi issife miicishe eqqida nam7u ceey gaadde asati de7oosona

Ayfe bolla manaxire woththidi be kushen maykirapoone oykkidi kaasancha maala shurabe may'di eqqidi deiza issi ceeyga addey beettees.

Botha qalamen ti'etida ketha giidon gitta gitta mashineti de'osona eta matanika eqida maca asayine ade asay do'sona

Keeththa giddon dumma dumma qoommo hedzdzu bandaratti de'ettes eetta siththenikka eeqidi de'iza issi macara issi addera dosonna.

keeththa giddon maburate xompishe de'ees, he keeththanka eqqidi de'iza adde asatinne nam'u macasati doossona.

Booththa qalamentiyettida keeththa giddon mabaratey xompishe dees he keeththan qas issife eqqi haasayiza heedzdzu macatinne nam'u adde asati doosona.

gita dalga keeththa giddon be huphes huphes issi issi kompitere oykkidi izan xaafishenne xeellishe uttida daro asay doosona

keehippe denba bessan issife shiiqidi nam7u kushe dhoqu istidi diza daro adde asatinne qeeri macasay deyoosona

Heeththa giddon eqqidi issife haasayishe deiza nam7u ceey gadetinne nam7u macasati doosona

Keeththaa giddon issi medho maayo mayidi ba kushen dawuri oykkidi tsaafishe oththi de7iza daro maccanne adde asay doosona.

Keetha giddon shiiqid daro oyden utidi de'iza keehippe daro cega ade asay de'osona, eta sintharaka utida hara asyi betosona

Kehippe lo'iza giita keththa giddon eqqidi deiiza ceega asatine issi medhdho mayida polliseti dossona.

Keeththa giddon daro oydey de7ees he oydezanka uttidi diza keehippe daro polisetinne etara uttidi diza hara asati de7oosona

ogen barka eqqidi maykirofoonen haasayishe diza issi polisey deees iza guyerakka daro qeeri nayti eqqidossona

porqoro keeththa karen eqqidi deiza heedzdzu polisetinne etara issife eqqida dunguza pooxanne koote may7ida heedzdzu asati doosona

gita denba bessan de7iza mitha garsen oyden uttida asatinne eta sinthara qasse sa7an uttidi de7iza keehippe daro asay doosona

Keeththa gade giddon oyde bolla uttidinne eqqidi be kushen warqata oykkidi xaafishe diza daro adde asay doossona

denbabessan shiiqi eqqidi diza issi medho may7o may7ida daro asatinne etara qasse eqqida poliseti doosona eta sinthan oydey dooreti

issi tophiya makalkaya may7o may7di haasayishe uttida issi aarisadey deees iza miyerakka qasse nam7u bayndiray eqqide

Denba bessan oyden uttidi deiza issi poliseynne issi addey doosona eta sintherakka eqqidi de'iza issi polisey deees.

Gitta dalga makina oge bolla eqqidi de'iza tirafike poolisetinne izeta guyera eqqida hara asati doosona.

Huphe bolla issi medho qofe wothidi botha shurabenne karetha sure mayidi ba kushan putte oykidi hametishe diza ade asati de'osona.

Ketha gidon issipe utidi de'za issi adenne issi mac'asiya dosona eta guyeraka daro asay bota xaraphe yushuwan uthidosona.

Miththa bolla kezzi eqqidi mabbirate ooththishe diiza nam'u addeti dossona eetaraka garrsen tookiza haaratika--

Gita miiththa garssan issippe eeqidii de'iza daro ceegga addeti de'iossonna eetta guyerakka qase motorey eeqidii de'es.

porqoron keexettida keeththa garsan oyden uttidi diza keehippe daro ceeygadetinne macasati de7oosona

be uphen qoobe wothidi maykirapoone kushen oykkidi haasayishe eqqida issi xeeyga aarissa addey deees

keeththa kare garsara oyde bolla uttidi be sinthen hayllandera haaththe woththidi deiza ceega adde asati de7oosona

keeththa garsan daro bayzettiza eqati de7oosona etaka eqqidi xeellishe diza daro addenne macasay beettosona

makina ogera hemettidi yishay diza daro ceyga adde asati doosona eta guyerakka eqqida daro makinati beettosona

Keeththa giddon tompiya bayndira sinthera dunguzara diza booththa qamise may7ada eqqida issi ceeyga macasiya de7awus.

Gita booththa qalamentiyettida keeththa giddon gita xaraphe yuushon uttidi xaafishe diza daro addenne macasati doosona

ogezan goyettidi deizayssara he mettishe deiza cugan cugan beettiza adde asati daroy deyoosona ogezappe xadera asa keeththay dees

gade giddon kushan warqata oykkidi huphen qoobe woththidi xaafishe eqqida adera iza miyera issi macara issi addera doossonna

urqay de7izayssa guyera issife shiiqidi eqqidi de7iza daro ceega adde asati de7oosona eta guyerakka gita gita mithay beettees

hissi ceega addey oyde bolla uttidi de'ees iza sinthanka daro maykirafooney de'ees miyera qasse tophiya bandiray beettees

Hita lo'iza keeththa giddon eqqidi warqatan xaafettidayssa xeellishe disa naahem'u addeti doossona.

Keeththa giddon issi medho ambbasadere maayidi be kushen maxaafa oykidi eqqida nam77u adde asati beetosona.

Keththa giddoni utidi deiza issi adera issi maccara waraqata bola xufe xaafishe dosona eyita guyerakka namu cega ade dayit eqida

Keeththa giddon nam7u be kushen maxaafa oykkidi eqqida maccanne adde salantetishe eqqidosona. eta guyerakka issi addey eqqi.

Keetha Karen de'iza demba besan issippe shiiqidi eqida keehippe daro cega ade asti dosona , eta guyeraka issi keethay betes

Keththa garssan dro bayizetiza eqati de"oson izetikka tumoy timatimoy shunkurttoy maxiney barbarey daro mishshat bettosona

Makina ogenni eqqidda issi bajajeyi de'ees.izappe qommon qase issi bolla doretidd diza makina gomayi de'ees.

Dera gidon yanxila jushe oykada madabara hixada iza bolla cugan cugan timtime wothada bayziza issi macasiya dea'wus

Ketha Karen diza denba besan qommora issi gita mitha garsan shiiqi oyden utidi de'iza daro maca asati de'eosona

Makina ogen eqqidi de'iza asaynne daro asa caanidi eqqida makinay de'es. He makina guyerakka hara makini eqqides.

makina oge bollara bishe diza daro makinatinne ogeza xanxan eqqida daro asati issife doosona

geeththa giddon bezo kon shanca ba7idi eqqida daro macanne adde asati de7oosona eta miyerakka

kuwaase denbafe qommon asi uttiza bessan issi medho galal omay7o may7di uttidi de iza keehippe daro asay yexishe doossona

keehippe dalga keeththa giddon borsa kushen oykkidi eqqidaynne eqqidi telefizhine beishe diza asay beettosona

Kuwaase kaassa denban issi cugan maca kaasanchati ka7ishe de7oosona etakka uttidi xeelliza keehippe daro asay de7oosona

gashe shoore goggada bizayssa bolla ooththettida simntora deiza zokkoy deees heekke ooththettida zokkoza sinthera issi goshsha makinaye

Shoorera duge bishe de iza haaththay de'ees he haaththa giddonka daro shuchchati deoosonna xanxara woddiza biittay beettees.

Diya giddon daro asa naa qumatethas maaddiza miishati doossona etikka timtimo dono shunkurte muuze.

Gitta makinaa gaaththan dumma dumma medho may7o may7ida daro macasatinne adde asati beettosona issoti issoti diskishe doosona.

gita dalga keeththa giddon micetidi diza daro qommo maxaafay dees he maxaafayzakka eqqidi bayziza issi addeynne shammishe eqqida daro adde asati doossona

tamare keeththa kifile giddon daro tamare nayti be xarapphe bolla dawutarenne maxaafa kessidi tamarishe doosona

Kehipe dalga gita aba hatha gidon eqida issi mela mithi de'awus he aba xabxara gita gita apoti dosona

gita zuma bolla keehippe daro woray deees he wora garsan qass eelidi deiza abbay de'ese

hissi ba huphen dunguza pooxa qacada gaabe dancada qasse dunguza pooxa bollan may7ada putto suqiza issi na7iya dawus

Gita aafo bolla keehippe daro woray deees. He aafoza garsara qasse goggidi duge biza gita shoorey dees.

Mithan direttida gibbe gaaththan issi gita mithay de7ees. He mitha garsan shiiqidi issi medho mayo mayidi de7iza uttida asay do.

Gita haafo garsan diza bessan issi medho booththa shurabe may'idi waassishe eqqida oyddu yelaga attuma nayti doos

Dhoqu gida zuma bolla eqqada huphen qoobe wothada booththa shurabe mayada borsa ba'ida issi yelaga macasiya deyawus.

gita aafo bollara duge goggishe deiza haaththay dees he haaththa giddoninne xanxan diza shuchchan eqqida daroy nayti doosona

Woyshan direttida gibbepe geeshshan diza denban ba kushan toora gondale oykkidi maaheyte may,i eqqida addenne macasay doos.

Denba bessan daro matan matan diza sharan kamettida keeththati doosona he keeththata sinthan eqqidi kushe baqo kuwaase ka isa macanne issi qeeri naara doo.

Gita zuma bollan kehippe daro woray de'es. He zuma garsan qasse aadhi aadhidi diza keethay beetes.

booththa may7o mayida issi addey kushe kuwaasse baqqishe deees iza guyerakka eqqidi xeelliza keehippe daro gashshe naytinne ceeyga ceeyga asati doossona

Gita Gita mithat de'izaysa sinthan issi medho mayo mayid xaraphe sinthan wothid , waraqataka wothid utida Ade asay dosona.

Kehipe gita gita mitati deiza besan mita garisen salifera eqida daro cega adde asati deosona.

Keeththa dani'on xaraphe bollan kompitere woththada xaafashenne issi na'e poto denththashe diza issi maccasiya de'awus.

Qorqoron keexettida keeththa karen oyde bolla uttidi de'iza booththa laxana mayidi qamise mayidi diza macca asa doosona.

gita daro mithata garsan shiiqidi oyden uttidanne issife shiiqi eqqida daro cey gade asati ne macati doossona

Geeththa giddon xaraphe bolla warqate woththidi xaafi shedizanne komputere boshechcha shediza issi macasiya dawus eta sinthenka eqqida daro asati bettosona.

Makina oge bolla ekkida issi makinay deees izappe pinthan diza mitha garsan shiiqidi oyde bolla uttidi de'iza daro adde nayti dos.

Keetha karen oyden uttidi deiza aayoti ceega ceega aawatinne qeeri nayti daroy beettosona

Mitha garsan uttidi de iza nam'u issi medho may'ida asatanne eta sinthen micettididiza dawutare bolla xaafashe hokkida issi ceega macasiya de'awus

Kehippe dalga kuwase kasa dembani issi medho mayo mayidi kuwase ka'ishe de'iza daro qeeri nayti dosona, he demba xanxani Gita keethayi de'esi.

Kuwasse kaassa dembban ka'ishe de'iza daro kaassanchchati doosona. Dembbape geeshshara simmiton diretida dirssay de'es.

Kuwase dembani de'za keetha gidora issi medho mayo mayidi salpera bishe diza maca kasanchati betosona.

Kuwase kasa demba qonxanne shubare mayidi biza yelaga nayti betosona eta miyeraka Gita Gita mithati deetes

kuwaase kaassa denban ka'ishe de'iza heedzdzu kaasanchati doosona eeta guyerakka gita gita miththati beettosona.

Dalga keeththa giddon eqqidi diza aadhdhe aadhdhi mithati doossona eta miyeerakka issi macasiya makirapoone oykkada haasa ashe dawus

Kuwaase kaasa denbar wanca kushen oykkidi madalakka kushen oykqidi hemettidi bishe deiza nam'u poliseynne issi macas iyade.

owaase kaassa denban kaa7ishe de7iza dham7u cuga kaasanchati doosona denbafe geeshshara qasse gita gita mithatinne keeththati beettosona

guaase denban nam7u issi cuga kaasanchatinne issi hara cuga kaasanchati kaa7ishe woxxishe beettosona

Kuwaase kaassa denban kaa'ishe diza oyddu adde naa kaasanchati de'oosona eti ka'izayssaka eqqidi be'ishe diza daro asay de'oosona

Kuaase kaasa demban issi kundida na'a efishe deiza oyddu nam'u macanne nam'u adde nayti doosona.

Kuwase kaassa denban kaa7ishe diza nam7u cuga kaasanchati de7osona etappeka issi cugati booththa shurabenne booththa sure mayda issoti qaggalal7o surenne shurabe mayda.

Ku'ase kasa deniban ka'ishe diza kasanichati do'sona xanixan qase issoy be kushen xapetida wazi oyikidi eqides

Gita dalga qorqoron keexettida keeththa garsan uttidi diza ceega ceeygade asati doosona eta guyerakka kaa'ishe diza qeeri nayti daroy beettosona

kuwase kasa demban ka'ashe eqada de'iza issi mac'a kasanchay be kushen kuwase oykada eqadus.

Issi addey ambbasaadera mayidi ba kushen xuufe xaapettida waraqaata oyqqidi eqqidayssa be7ashe days.

Ogera be zokon yarka era hathe canida issi hares garey de'es iza sintharakka duge yiza issi mitorey betes

Dalgga makina oogen oogeza ooththishe de'iza hedzdzu gita gita ogge ooththiza makonati dossonna eetta sinththerakka daro asay eqii de'ios

Gita makina oge bola daro makinati eqidi de'osona eta sintanka makina chargida besa de'es guyera asay.

Keehippe dalgga makina ogera duge yiza daro bajajetinne issi gita baase makinay de'es ha baggara qasse pude biza baja...

issi medho saykile bolla uttidi deiza keehippe daro adde yela ganayti doosona eta guyerakka eqqi xeelliza daro asay bettetes

celilo qalamentiyettida saykilen uttidi karethan basadere may7ida issi aarissa ceeyga addey deees

makina ogera daro madabaran katha caanidi bishe deiza daro parati beettosonna

hoge xanxan eqqidi deiza motore bolla uttidi diza nam7u yelaga adde nayti doosona eta guyerakka gita mithay dees

Fooqe keeththa sinthan mitha bolla qashettida daro kuttota oykkidi huphen pooxa xaaxi eqqida issi ceey gaaddey deees.

Makina ogera syikle laagishshe biza daro yelaga adee nayitt de'osona.he ogeza xanixarakka daro oge mabirateti eqqida .

Boththa sharanni kexxetida shara garissanni televisioneyi de'ees.iza sinththonikka ayora naara etasi eqidi issippe dosona.

goyettida bessan keexetetha bolla dizanne keexettidi qalameti hettishe diza gita pooqe keeththati doosona

horo keexetetha bolla de7iza gita pooqe keeththay de7ees he keeththaka keexishe peero qachishe diza adde naye.

Keeththa giddon cugan cugan eqqidi ushsha uyishe deiza asay doosona eta sinthanka ababay beettees.

boron keexetetha bolla diza gita hooqe keeththay de7ees hessan eqqidi keexishe diza asati deyoosonna

Ketha dan'on gita gita mitatine issi bota makinay eqada de'awus ha bagara oyde bola qase utidi xaraphe yushon diza daro asay dosona.

Gita mita garisan shiqidi diza daro asati ba kushshan pestalenne borisa zokuam baiday daro adde nayiti betosona.

gita dalga kifile gaathan daro komputerey deees he komputerezakka issoy issoy beyssabeyssa bochchiza daro tamareti doosona

Geeththa giddon eqqidi deiza issi yela ga naaynne issi ceega addey de7ees yelaga naaykka be kushin dawutare oykkidi nababees

Tamare keeththa kifile giddon issime dhokootenne sure may7di be dawutare kessidi xaafishe uttida tamare nayti doossa

dalga maxaafay keeththan daro maxaafay doorettidi cugan cugan de'ees heen uttidi nababishe de'iza tamare nayti doosonna

tamare nayti kipile giddon xaraphen dawutarenne maxaafa kessidi xaafishe uttidi de7oosona

keeththa giddon issife eqqidi deisa issi aypen manaxire woththida ceegadera issi yela ganaa maxaafa oykkidi nababizayssara de7oosonna

heeththa giddon issi medho meraqa may7o may7di ba kushe isson warqate issan maykirpoone oykkida issi macarayssi addera doos

tamare keeththa kifile giddon be xarapphen maxaafanne dawutare kessi woththidi issi medho may7o may7di uttidi kifilezandiza macanne adde asay de7oosona

denba bessan matan matan keexettidi deiza pooqe keeththay beettees he pooqe keeththa sinthanka guuth guuth dicciza maatay deees

Tamare keeththan oyde bolla be dawutare wothidi xaafishen deiza issi medho may'o mayda macanne adde tamare nayti doosono.

Daro maxaafay diza maxaafa keeththan daro oydde yuushozi dees. He oyddezan uttidi xanna'ishe diza qeeri nayti doossona.

Qaalamen teetida kehippe daro lo7iza qorqoro keeththay adussay deees iza karenka guutha guutha maatay diccishe dees

Gitta poqqe ketha miyera dizza gitta mitha garissani shiqidi eqidi deyiza darro maccane ade asati deyosona.

gita booththa sharay micetida adussa xaraphe bolla be qommon qommon doorettida darro maxaafati de'osona.

be huphphe bolla karetha qoobe wothidanne ababa kushen idimmida maraqettiza tamare nayti daroy hemettishe de7oosona

Basetida ogey de'es , he ogezappe oshichanne hadirsa bagara gitta gitta mithatinne wora malat betesona.

Kehippe adussa makina ogera be'ishshe hahoni de'iza issi Gita makinayi de'es .ogezza xanixanni Gita Gita miththatinne matati de'osona.

Gita dalga makina ogera dugenne pude yishe de'iza keehippe daro makinati doosona ogeza xanxanka eqida daro oge maburateti beetosona

Goyetishe de'iza gitta dalga besa goyiza issi gosha makina goyishe de'es izza miyeraka issi Adey eqidi des

Kehippe deniba besara makinay biza ogey betes he ogeza sinithan daro qoriqoro kethati matan matan kexetizays betetes

boro ooseto bolla deiza ogera bishe eqqida issi makinay de7ees he makina matanka eqqi diza daro asati beettosonna

bazzo bessan daro melida maatatinne aadhdhi aadhidi diccida mithati beettosonna bessarakka makina ogey beettees

Makina oge xanxan guyenne sinthe giidi eqqida nam7u makinati doosona guye makina sinthan eqqida issi tirapike poolisey de7ees.

Gita duge gokkidi biza shoorey deees he shooreza bolla simintofe ooththettida gita zokkoy deees.

Baasettida ooththettishe diza makina ogeza ooththishe diza nam7u makinati doosona eta guyerakka eqqida asay beetto

makina oge bolla eqqida nam7u tirapike poolisetinne zeeta miyera eqqida nam7u addeti doossona eta guyerakka issi makinay eqqidi dees

makina oge bollara bishe diza nam7u gita oge ooththiza makinati doosona eta sinthenka issi xeega adde eqqidi deees

Birataninne shubon birdettida gibbe gaaththan keeththay gitay deees he keetha dan'on eqqidi deiza issi yelaga addey dees

Gade giddon eqqidi deiza issi makinay de7ees he makina sinthan eqqida yela ga nayti doosona he gardesanka gita gita mithati de7oosona

Issi simnton keexettida keeththay dees keeththas miyeranne gu7era gita gita mithati beettosona sinthanka.

ufiretha bolla micetidi diza xuufera diza warqatey deees he keeththa sinthanka dunguza koote may7ida nam7u ceeyga addetinne issi yela ganaay deees

qalamen tiyettida issi keeththay de7ees keeththa matan gita gita mithatinne denba bolla daro boro dicciza maatati de7oosona

Simnton medhetida ushusha haaththa bomban yarkanen haaththe duuqishenne be kushe meeceti sheeqqida daro asay doosona.

biratan dirsan direttidanne birata wulara de iza gi begaaththan gita gita keeththeti de7oosona

Simnton medhetida ushsha haaththa doydi izan kushe mecetishe eqqida daro ceega adde asati de7oosonna.

Denba bessan siminton medhettida ushsha haaththay deees he haaththan hokkidi kushe meecishe deiza macanne adde asay doosona.

gita gade giddon diiccishe de'iza daro badalay de7ees aadhdhiyan idikka gita gita mithay beettees bombay haaththey beettees